Bihi n-gbaai taba nuhi ka yiŋga ye liiga ʒee ka yiŋga ye liiga "yellow" ka piri namda "yellow" ka chamsi be bɛ nyaaŋa ka chamsi maa be zaŋ ink red n-sabi sabi pa dizuɣu ka Silimin'paɣa nyɛɣi baaji ka ko'gaɣili be o luɣili.

Niraba n tam Palli zuɣu bi mii zaa yɛla liiga yinsi ka so jinjɛm yinsi bi liiga maa kalas shɛŋa nyɛla zaɣ ʒiɛ zaɣ piɛlli ni giriin ka buluu tom boi dinni ka bi jinjɛma maa nyɛ zaɣi piɛlli ka zaɣ ʒiɛ gba gabi dinni bi mii zaa pilila ziplisi ka zipilisi maa nyɛ zaɣ piɛlli

niriba za palli noli palli mi nyɛla kootaali ka loori nima tam di zuɣu loori nima shɛŋa nyɛla zaɣ' piɛla ka paɣ' so ye liiga ʒee ka bɔbi bɔb' ʒee ka tabi o shee ka sɔ chinchini ka polinga za o nyaaga polinga maa mi nyɛla paɣa ka pili zupiligu ka kpa ninkpara

B Namda nim n biɛni bi mii piɛnpiɛ limi namda nim maa zaa nyɛla lada namda nima ka lee nyɛ kom balibu balibu shɛŋa zuɣu ni nyɛla buluu ka shɛŋa nyɛ yɛlo ka shɛŋa nyɛ zaɣ ʒiɛ ka nabkiin nim gba pahi nabkiin nim maa shɛŋa nyɛla zaɣ ʒiɛhi

Niribi n laɣim yuuni tv,k kabi shab ʒiya kabi shab doya ban doya maa shabi nyala paɣaba ka bi shab nya daba ka sɔ ye liiga ash ka sɔ jinjam ʒɛɛ ka basket ʒɛɛ do ɔ luɣili

Duu ka gɔro zaya ka diɣi gba tabi dikpini gɔro maa mi pilila bilanketi piɛlli ka dufiɛya dibaata be di zuɣu dibaayi barimi ka nyɛ girin ka zaɣ' yiŋga nyɛ biraun ka nyɛ zaɣ' bila ka teebuli bilifu za saidi mini saidi maa.

Niriba n-laɣim be duu ka shɛba ʒia ka shɛba zaya ban ʒia maa ni yiŋga kpala niŋkpara ka ye kootu buluu ka lo taaya ka o tooni teebuli zaya ka pipanima pa teebuli maa zuɣu pipanima maa shɛŋa nyɛla zaɣ' piɛla ka shɛŋa nyɛ yɛlo.

Moɣali n doya ka bihi gba dinni toori kom bihi maa mii yinga yɛla yɛlo liiga ka gbubi boɣati piɛlli n toori kom ka yinga pili zipiligu ka gbubi boɣati buluu

Niraba n bɛ daani ka paɣa so yɛ liiga piɛlli ka gbubi bia ka so chinchin giriin ka naanzu buu pa teebuli zuɣu ka Boraadɛ pa teebuli zuɣu ka paɣaba maa ni yino ʒiya ka pari bini tahapoŋ ni